Lɔɛ kãã koɔro zie la ka pɔbɔ bayi ne bibiiri bata a are a sori noɔreŋ. Lɔɛ ayi meŋ are la a kãã koɔro zie. Lɔɔpelaa ane lɔɔvaa. Ka dɔɔ a zɔŋ moto a are a lɔɛ kãã koɔro zie.

Bidɔɔbilii bayopoi la a zeŋ zeŋ dɛre zu, boɔre meŋ biŋ biŋ la ba nimitɔɔreŋ, ka bonkoronzage ane saga a meŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ, ka ba zeŋ a leɛ zuree a leɛ kyaare taa a yele yɛlɛ kora taa. 13388

Bipͻlii la a go are, a su sengelԑnte sͻgelaa ka solidare biŋaa o nimitͻͻreŋ. O goe la nyͻŋaa solida kaŋa taa. lͻͻre baatere meŋ biŋ la a be orͻba buluu gaa te biŋ a die dendanoͻreŋ.

Dɔɔ ane biiri la. A dɔɔ dɔɔ la gyongyoligyo a pɔnne towogo ka wɔɔyɛ kyɔge o eŋɛ. Ka bie kaŋa ar’o lamboriŋ a kyɛ kpala. Ka kaŋa gbi dumo kyɛ pɔnaa wɔɔyɛre mine. Ka bie kaŋa zeŋ guol la gbɛɛ.

Dͻbͻ la yi lanta yaga lԑ ka ba mine su kpare sͻgelͻ a vͻgele zupili zeere, ka ba mine meŋ a su kpare zeere, ka kaŋa su kpare dõͻre a de pԑnzeԑ a le a zuŋ. Ka dͻͻ kaŋa meŋ vͻgele zupili sͻgelaa kyԑ ka ba yaga zie zaa yԑ taa taa taaboore ka ba sԑge sԑgere mare.

Sotuibo la, dͻbͻ ane pͻgebͻ ane bibiiri. Ba yage zie zaa yԑre la wosͻgelͻ. Ka ba mine pͻnne boŋganne. Noba yage yaga a are la a ba nimitͻͻre sԑŋ, ka ba mine are teere meŋ pareŋ.

Mui ne bɛŋ la. Ka bɔɔdekyeenee bebe. Ka nɛne bebe, ka gyɛlee bebe, ka taalea bebe, ka zama ane vaare meŋ bebe, ka zeɛre bebe.

Tontonema bata la a su ba tontoŋkaayaa. Ba vɔgɔ la kpogle peɛle a pere nimikyaane, a de nu bontoore a toore pɔgɔ ba nuuri. Bayi nyɔgɔ la kuruu a taa.

Dͻbͻ mine bayi la ka ba zaa su kpare ulimo a vͻgeli kpooli. Ka kaŋa dͻͻ teŋԑ a piri nimikyaanaa ka kaŋa meŋ gaa te are dendeŋ ka mansin bԑrԑ bԑrԑ mine a ba ba a ziiri zaa. Ka a mansime ziiri mine e zeere.

Teŋkpoŋ poɔ la, ka vūū didi lɔɛɛ yaga ane deri meŋ yaga. Ka zoore naŋ uuro. Nensaalba a bebe la a sobiri poɔ. Ka lɔɛ meŋ naŋ zoro zoro a so iri poɔ.

Lͻͻzeԑ ne lͻͻpelaa la va taa ka a lͻͻzeԑ niŋe zaa a ŋmԑgele ŋmԑgele o zaa. Ka a lͻͻpelaa meŋ lambori zaa a ŋmͻgele ŋmͻgele. Ka lͻԑ mine meŋ are a soe poͻ, ka polisi dͻͻ meŋ are a soriŋ. Ka noba mine meŋ te zͻͻ moto a kpare taa, ka deri yԑ sugili sugili taa are debԑrԑ bԑrԑ.